Abasaadha babiri nga oghundhi ayambaire esaati eyalangi endheru oghundhi tayamberaire saati bali kuseyeya kulyato, saidhi ere oba einhuma ghaibwe eriyo olutindho yabayo n'emiti.

Abasaadha abaselesi nh'abali kuseleka ekizimbe, kyebazimbisa amatafaali nh'omukyanga. Ku mabbali gh'ekizimbe, ghaligho emiti, olusozi, nh'amaadhi ag'ennhanda

Akalumba kava ku bimuli era nga kalimu langi ibiri, langi eya kyenvu ni langi endhirugavu. Kwekava ku bimuli kuliku ebya langi eya kyenvu ni langi eya kiragala

Omusaadha ayambaire esaati eya makono amaghanvu ya langi ndheru yayambala nhi sawa ku mukonho gwe ogwa dhyo eya langi endhirugavu nga ali kozesa ekyuma kya kabwidhi bwidhi nga kili ku meeza eya sigibwa langi endheru nga era atyaime mu yafesi ye.

Abasaadha abalikuseyeya kulyato elyalangi endhirugavu nga kuliku ayambaire ghangulu olugoye olwalangi endhirugavu n'empale eyalangi eya bbululu nga era enhuma yebava ghaliyo eisubi eriri mulangi eyakiragala.

Amadhani amabisi era nga ga bonheka bulungi gali mu langi eya kilagala era einhuma gha go ghaliyo olusozi oluli mu langi eya bululu bululu oba lukoze olufu.

Omusalamala aghumwiza dholoma ela nga ali kupima ku mbagho dhali gya osala, emiti gyali sala kika kya paini ela nga ghangulu tayambaile ali bweleele. Enhuma ghe ghaligho emiti egilinha amakoola aga langi ya kilagala.

Abasaadha babiri nha bemereire mu milyango dhe nhumba dhaibwe era nga oghundhi mu bigere ayambaire gulughera yagema nha kantu ke basibaku omukila ogwe'nte ya yambala nhe enkofira eri mu langi eya kitaka taka. Omusaadha oghundhi ayambaire engaito yatamu nhi stokisi edha langi endheru era nga agemye nho mwigo. Nhumba yaibwe ba gizimba mu bikondho bye miti era bagizimbisa itaka bagiserekesa amabati ga langi endheru.

Emmotoka diri tambulira kulugudho olumetameta era nga kumabbali agolugudo olwo ghaligho ebizimbe ebyazibwa nebiserekebwa n'amabaati agalangi eyakitakataka, kumabbali ogh'olugudo ghaliyo emiti egirinha amakola agalangi eyakiragala.

Abazungu babili, omusaadha nh'omukazi bali tambula ela nga omukazi agemye ensagho eya langi endhilugavu. Embeli yebali kugya eliyo emiti nh'ensozi. Omusaadha ayambaile ekipale ekimpi ekya langi endhilugavu nhi ghangulu olugoye olwa langi endhilugavu.

Ebyuma ebya kabwidhi bwidhi bili mu wofiisi mwabamu nh'obukebe obw'ebimuli obwa langi eya kilagala. Ebyuma ebya kabwidhi bwidhi bili mu langi endhilugavu ela nga bili kungulu kwa meeza.

Omusaadha agemye akavera langi eya kyenvu ali ku tambula mukatale era nga kumbali batundhagho enhanha. Emberi yali kugya ghaliyo ekizimbe kye bazimba basereka kozesa amabati aga langi eya kasayi sayi basibaku olugoye olya langi eya kasayi sayi mumbali. Emberi ghalivayo omukazi eye twise ekifulusi nga kili mukavera ka kyenvu ghansi yesibye ku akakayi akalangi aya kasayi sayi.

Abantu basatu okuli omukazi ayambaile egomasi eya langi eya kyenvu nh'ekitambaala ekya langi endheru ku mutwe nh'abali kulima mu kabegi, nh'abaana be babili, okuli ayambaile omudhoozi ogwa langi eya kasayisayi. Ela nga mu mabbali ghaibwe ghaliyo emiti.

Abakazi babili bali mu katale nga oghundhi ayambaile egomasi ya bbululu yasiba nhe kitambala ekya langi endhirugavu ku mutwe nga batundha eby'okulya nga obutungulu, nhanha, bbogoya, amavongo; nga babitaile ku butindhiro bwe bakola mu mbagho.

Abakazi babili okuli omukazi eyetwise enku bali kutambula mu luguudo n'omwana omuto gwebagemyeku, nga ela ku mabbali ag'oluguudo olwo ghaligho emiti.

Abaana banha nhabava amaadhi era nga betwise obudhomola kumitwe gyebwe era nga tibambeire kintu kyonha kyonha mubigere byeibwe, ghabagho nh'abaana abandhi babiri abemereire kumabbali ghaibwe ababalingirire era nga kumabbali ghaibwe ghaligho nh'emiti.

Omukazi ali kufumba eiva lyadodo n'atyamiza esepiki kusigiri era nga alitamu ebinzali ebiri mukikebe ekiri mulangi eya kasayi sayi n'ekisandhikiza ekyalangi eyakyenvu.